Kamaato kali kabili kemikhile khundulo khwe i'nyaanza oba khwe lulutsi. Kamaato mwene aka ka ke bibawo amala luwande lulikawo kumusiru kurura, kutsowela khu metsi.

Buno bumuli, bumuli buno buligamo bwo pink amala buli bugali bisele byabonekhane byegumusi nadala bumuli buno bwamiliye.

Luno lugudo lwa'murram biseela bili bye kumuusi kumumu kwa khasile kimande wabakayo bukewa amala luwande lulundi luliyo tsinzu tsili tsi'taru

Igaali nga yasutile kamatoore , kamatoore mwene aka kamalayi kamamiliyu kaboyebwelekho nga igaali mwene iyi ilikho kha torch mungaki bakimisile.

Khano khatale nga mulimo bamayi ni papa, bali khukulisa ibindu byabwe , tsinyanye, mwoko nenga bosi tsana bali ne tsi umbrella, bino biseela bye mwiyangilo.

Inyungu indwela nga yabumbibwa bulayi, ilikamo bu design bwe tsi line itsibirana, amala yemile khusindu biseela nibyo ebyo bye kumuusi inyungu mwene yamiliya.

Yuno umusani uwosha bibindu, bibyuma wawambile aliwo shesi Ali khurabaho bulilo khabusunaka mubibya akwarire malikopo bisela nibyo ebyo byekumusi

Bino bilime nga ka bubonekhana khubanga kamajani nenga kali ka green byam kamiliya bisera bili byekumusi

Yino ingokho iye twaaya, iye twaaya ibonekhana ili khutsa ukhupana ne ipusi, ipusi ili itayi, eh bili ango, ango mwene ayombekhe ayombekhebwa bulayi iluwande naboneyo kamatoore amala kumulyango kwabonekhana bulayi naabi

Ano indi khubona kumukhono kwo mundu kumukhono mwene oku kwa'ambile bupangiri bupangiri bwene obu eh-buli bukali asi we kumukhono kwene bupangiri aliwo butambala oba isi nyala laloma indi tsisukha

Yuno umusani mutwela nga alikhukama ibindu bili bitaru nga amwata mungakyi nabikama akwarire shyangaki shiwanga ni ikofila bisela bibonekha byekumumu

yuno umwana umusoleri, uwesinde nga akwalire shyangaki sibesemu, asutile kumuhono mungaki, abonehana nga uli husisawa

Hano naboonewo tsi ranga tsiranga mwene tsino tsili tsingaali tsili tsirano ni khakhandi khafiti khafiti tsi ranga mwene tsino tsayokiwa batsirele hasi.

Oyuno umusani wa boda asutile bandu babili niye akwarire i'coat imali, nenga nibo bakwarire byangaaki isi benyayilamu kumupila nibyamwalo bimali.

I'pusi imali nga yakonele awo asi wesisindu, yalolelele lweno kamaru yakarusi yakasutile mungaki, biseera bili bye kumuusi.

Yuuno mayi mutwela Ali munimilo nenga inimilo yino iye kamayindi kamayindi Kano karakho buyunzu ea Kali kamo ka'green nenga kabonekhane Kali kamakali bisela bye'kumusi

sino sibiina, nenga silimo abaana bakali, ah behale hu tsi fomu ne madam mutwela alimo hakenda, sibiina mwene sino, shye kamabati bakulira busa bisaala